Mombe yakakura zvikuru. Mombe iyi ine ruvara rutema neruvara rutsvuku. Musoro wemombe uyu mutsvuku uye Mombe iyi ine nyanga mbiri. Mombe iyi inoratidza kuti imombe huru kwazvo. Mombe iyi iri kuzvifambira zvayo mumugwagwa usina tara unoratidza ndewekumusha uye kune miti yakawanda.

Tinoona ruva rakazvinakira kwazvo ruva rakasvibirira asi ruva iri rinoratidza kuti rinenge risina mvura yakakwana nekuti dzimwe nzvimbo dzeruva iri hadzina kusvibira zvinofanira kunge zvakaita ruva asi ruva iri rakanaka zvikuru.

Musango tinoona miti yakasiyana siyana imwe yacho isina mashizha imwe yeminzwa imwe yakasvibira kuratidza kuti inenge irukuwana mvura zhinji kwazvo. Asi imwe yacho inoratidza kuti yakaoma, inyaya yekuti haina mvura.

Iyi nzvimbo inoratidza kuti inzvimbo iri muguta guru kwazvo nekuti mugwagwa iri kuonekwa migwagwa ine tara nzvimbo iyi inooneka miti yakanaka zvikuru miti inoratidza kuti iri kuwana mvura yakakwana uyewo panoratidza chibhodhi chakanyorwa kunzi NetOne chinoratidza kuti kune kunoendwa kunonzi kuCleveland.

Iyi inzvimbo inoratidza kuti iri pakati pedhorobha muguta reHarare. Vanhu varikuzvifambira zvavo vachienda kumabasa avo akasiyana siyana. Vamwe ndovarikutengesa vakawaridza munzira mumigwagwa. Motokari hombe nediki dzirikufambawo zvekare mumugwagwa mudhorobha iri.

Ruva rakaisvonaka zvikuru rinemashizha awo akanaka zvikuru rakasvibira kuratidza kuti ririkuchengetwa zvakanaka ririkuwana mvura yakanaka. Kudiviri ese eruva iri kunoratidzawo kunehuswa hwakasvibira kuratidza kuti hurikuwanawo mvura yakanaka.

Shumba mbiri. Shumba idzi dzinoratidza kuti dziri pedyo nemvura. Kumashure kweshumba idzi kune mvura. Shumba idzi dzine ruvara rutsvuku uye dzine makumbo mana. Shumba idzi imwe yakarara mumahuswa imwe yakamira zvayo.

Nzvimbo iyi inoratidza kuti inzvimbo iri mudhorobha. Pane miti yakawanda inosanganisira miti mikuru nemiti midiki. Panewo zve maruva anoratidza Kuti maruva akanaka. Panewo zve motokari chena. Uye padivi pemiti iyi pane zvivakwa zvinoratidza kuti anogona kunge ari mahofisi.

Nzvimbo inoratidza kuti yakachengetedzwa nechivakwa chezvitinha. Mukati mechivakwa ichi munemti mukuru kwazvo uyezve unedzimba dzakakura. Dzimba idzi dzinoratidza kuti dziri mudhorobha.

Masora kana kuti maruva anowanikwa mumvura. Masora aya kana kuti maruva aya akasvibira zvikuru. Uye akawanda, uye anoratidza kuti ane mvura yakakwana. Maruva aya izvezvi aripo padivi pemvura. Mvura yakawanda inoratidza kuti iri mudhamu.

Nzvimbo inoratidza kuti inzvimbo yomudhorobha uye inzvimbo inogara vanhu. Pane dzimba dziri kuonekwa. Imwe imba yakaita chena uye imwe imba yakaita kakutsvuka. Madenga edzimba aya ose matema uyezve pane maruva akanaka zvikuru uye pane uswa hwakasvibira kuratidza kuti huri kuwana mvura.

Nzvimbo inoratidza kuti inotengeswa huni dzinenge dzatemwa temwa dzatsemurwa, huni idzi dzinoratidza kuti dzakaoma, kumashure kwehuni idzi kunoratidza kuti kune vanhu vari kufamba zvavo, uyezve kune miti mikuru kwazvo uye pane zidombo riripo.

Ruva rakanaka zvikuru rakadyarwa mugaba. Ruva iri ririkuoneka kuti rine mashizha akanaka zvikuru kuratidza kuti riri kuwana mvura yakanaka. Padivi peruva apa pane chigubhu chinoratidza kuti chichena. Uye chigubhu ichi chakagara pazvitinha zviviri.

Nzvimbo irikuratidza kuti iri pakati peguta reHarare. Murume arikuzvifambira hake. Uye panevamwewo vanhu vakamira varikuratidza kuti vakango mirawo zvavo. Panewo miti yakawanda nemaruva aka siyana-siyana akawanda. Panewo zvekare mudurikidzwa yedzimba dzinoratidza kuti mahofisi.

Nzvimbo inoratidza kuti inotengeswa bhero. Pane mbatya dzakawanda-wanda dzatinoti bhero dzirikutengeswa panzvimbo iyi uyezve panezvingoro avakawanda zvinoratidza kuti zvakamirira kutakura vanhu vanenge vatenga zvinhu zvavo. Panewo zvivakwa zvinoratidza kuti ndipo panotengwa zvinhu nevanhu varikufamba zvavo.

Zvinoratidza kuti iyi inhandare. Munhandare umu mune murume ari kuratidza kuti ari kukorokotedza musikana uyo apihwa mhenduro. Musikana uyu ari kuratidza kuti ari kufara zvikuru uye musikana uyu akarukwa. Panewo vasikana vari kuratidza kuti vakapfeka nhumbi dzemutambo.

Nzvimbo iyi inoratidza kuti inzvimbo iripakati peguta reHarare. Panezvitoro zvakakura kwazvo zvenhurikidzaniswa. Tinoona vanhu varikuzvifambira vanhu vakawanda varikuita mabasa avo akasiyana siyana. Panewo miti.

Zvekunwira nwira zvakasiyana siyana zviri zvinoratidza kuti zviri kutengeswa zviri pachingoro uyewo pane motokari zhinji kwazvo dzakangomira zvadzo dzimwe dziri kufamba pakati pedhorobha guru remuHarare.

Mugwagwa mukuru unoratidza kuti urimudhorobha reHarare. Motokari dzirikuonekwa dzichifamba zvadzo dzichipesana. Kumativi emugwagwa uyu kune miti mikuru, miti yakasiyana siyana. Uye miti iyi ine mashizha arikudonhera pasi.

Maruva akasvibirira zvikuru kuratidza kuti maruva aya ari kuwana mvura yakakwana uye maruva aya akaenzana kuratidza kuti arikukura zvakaenderana. Maruva aya anoita kunge anoiswa kuiswa fetireza nokuti akasvibira.

Nzvimbo iri kuratidza maruva akanaka zvikuru uyezve pane zvivezwa zvinoratidza dhakisi uye shiri dzakasiyana siyana. Maruva aya akasvibira kuratidza kuti ari kuwana mvura pane mvura zvakare iri kuyerera.

Huswa wakasvibira zvikuru huri musango. Uswa uyu unoratidza kuti Kune mvura yakawanda . Huswa uyu hurefu uye huswa uyu hwakawanda zvikuru. Huswa uyu hunoratidza kuti mukati mahwo hunogona kunge huchichengeta zvinhu zvakafanana nenyoka. Padivi pehuswa uyu panenge panechinhu chichena.

Rori huru kwazvo rakamira zvaro. Rori iri rine musoro muchena uye rakanaka zvikuru pakutarisa. Rinoratidza kuti rinogona kutakura zvinhu zvakawanda kwazvo uye rori iri riri panzvimbo inoratidza kuti inzvimbo yekuwedzera mafuta.

Vanhu vazhinji vanoratidza kuti vanhu ari pachiteshi vakamirira kukwira mabhazi anoenda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Vamwe vari kutengesa. Vamwe vari kubika zvekutengesa. Tinoonawo zvakare motokari dzakamira kuratidza kuti imotokari dzauya nevanhu kuti vakwire mabhazi.

Motokari mbiri dzinoratidza kuti dziri pachiteshi muguta guru dziri kuonekwa. Tinoonawo zvakare vanhu vazhinji vari kuratidza kuti vakamirira kukwira motikari idzi kuti vaende kumabasa avo akasiyana siyana.

Chikafu chakaiswa mundiro, chikafu ichi chakatsvukira uye chinoratidza kuti chinonaka, chikafu ichi chinosanganisira nyama nedzakaita mbatatisi uye munezvinhu zvakaita matomati uye chibage.

Mudzimai arikumenya mbatatisi dzake achishandisa banga. Mbatatisi idzi dzirikumenyerwa mudishi rine mvura uye dishi iri rinoratidza kuti rineruvara rwakacheneruka, Uye zve mvura irimo inoratidza kuti yave mvura inesvina.

Zvuma zvakawanda zvikuru zvirikuratidza kuti zvirikutengeswa zvuma zvekuisa muhuro uye zvekuisa mumaoko zvakagadzirwa namawoko zvine mavara akasiyana siyana zvinhu izvu zvinoratidza kuti zvinemavara matsvuku, zvimwe zvichena uye zvimwe ndezvegirini.

Motokari dziri kufamba zvadzo mumugwagwa unoratidza kuti mugwagwa uyu ndewemudhorobha. Padivi pacho panoonekwa chiteshi asi chiteshi ichi chinoratidza kuti chiteshi chasakara zvikuru chiteshi chinotoda kutodonha zvacho pasi. Tinoonawo miti yakasiyana siyana.

Zvinoratidza kuti vanhu vanga vari mukereke apo vachinamata nokuti ndinoona bhaibhiri rakasimudzwa mudenga neuyo munhu arikunamata zvikuru vazhinji vakomborerwa.

Nzvimbo iyi inoratidza kuti iripakati peguta reHarare. Vanhu varikuonekwa vachitengesa zvinhu zvavo zvakasiyana siyana uyevo pane vamwe varikungofamba vakuratidza kuti varikuenda kumabasa avo akasiyana siyana. Miti mikuru irikuonekwa zvakare inemashizha akasvibira uye zvivakwa zvinenhurikidzwa zvakawanda zvikuru.

Imba inoratidza kiti imba iri mudhorobha isati yanyatsopera zvayo kuvakwa. Pasi pemba iyi panoratidza kuti huswa hwacho hwakaoma kuratidza kuti hapagari vanhu uyezve tinoona kuti denga remba iyi rakazopera haro kuvakwa.

Mhumbi yekupfeka yechikadzi. Ineruvara ruchena neruvara rwakasvibira kumusoro kwayo. Muhuro mayo ineruvara rutema. Mhumbi iyi inogona kupfekwa nemunhu akura zvemakore angasvike makumi maviri.

Mbatya dzakasiyana siyana dziri kuratidza kuti dziri kutengeswa pane munhu akakotama ari kuratidza kuti ari kusarudza mbatya dzaanoda kubva pabhero ratinoti bhero kunewo varume vatatu vakamira uko vari kuratidza kuti vanewo zvavo zvinhu zvavari kutengesa uyewo panzvimbo iyi pane vanhu varikungo fambawo zvavo uye panoratidza kuti kunogara vanhu.

Muti mukuru kwazvo une mashizha akasvibira. Muti uyu unoratidza kuti uri kuwana mvura yakakwana nokuti mashizha awo akakura uye akawanda. Pasi pemuti uyu pane ivhu rakatsvuka huye pane twumasora twushoma.

Pamusika mukuru wemudhorobha guru reHarare Tinoona zvizhinji zviri kutengeswa zvinosanganisa muchero dzakasiyana siyana hanyanisi nezvimwe zvakadaro daro zvinoratidza kuti pane zvinhu zvechinyakare zvinotengeswawo panzvimbo iyi.

Muti unoratidza kuti muti unoshamisa zvikuru uri pakati pomumwe muti nedombo guru kwazvo. Muti uyu unoratidza kuti wava nenguva uripo nokuti wakura zvikuru. Mashizha awo akanaka zvikuru uye akasvibira.

Mhuka dzemusango dziri kuoneka dzichizvidyira zvadzo chikafu chadzo icho chinova sora. Tinoonawo zvakare kuti mhuka idzi dzinhatu uye tinoonawo kuti kumashure kwemhuka idzi kune miti inotaridza kuti miti yakasvibira.

Apa panoratidza kuti pamusha wemunhu. Pane maruva akanaka zvikuru anoratidza kuti ari kuchengetwa zvakanaka nekudiridzwa zvakanaka uye pane chidziro chinoratidza kuti imba.

Nzvimbo inoratidza kuti pakati pedhorobha mudhorobha guru reHarare. Vanhu vari kufamba zvavo vachiinda kumabasa avo akasiyana siyana. Vamwe ndovari kutengesa dzimwewo imotokari dziri kufamba zvadzo mumugwagwa uyu.

Iyi imotokari iri padivi remugwagwa. Motokari iyi inoratidza kuti imotokari hombe. Padivi pemotokari iyi pane mugwagwa une tara uye pane dzimwe motokari dzakawanda dzinosanganisira rori.

Kombi chena iri kuratidza kuti yakatakura vanhu uye iri kufamba mumugwagwa. Padivi pekombi iyi pane zimuti zihombe riri kuratidza kuti rine mashizha akasvibira zvikuru. Pari kuonewo zvivakwa zviri kuratidza kuti panogara vanhu.

Chikafu chakasiyana siyana chinosanganisira mukaka, nyama, madomasi, mbatatisi nezvimwe zvakadaro daro. Panewo michero yakafanana ne yingi uyezve pane zvimwe zvakafanana nenyama yeminzi.

Panzvimbo inoratidza kuti inzvimbo yekutengesera. Tinoona madzimai akagara zvawo achitaridza kuti ari kutengesa. Panewo vanhu vari kuratidza kuti vari kutengesa nevamwewo zvavo vakamira vari kuratidza kuti havana zvavari kuita. Tinoona zvivakwa zviripo zvakare.

Kombi chena yakamira zvayo muzasi me muti mukuru. Kombi iyi inoratidza kuti payakamira apa pachiteshi kuma rusevha. Mugwagwa uri padivi pe kombi unoratidza kuti mugwagwa usina tara, uye kumashure kwe muti mukuru kunewo miti ine mazera akasiyana siyana. .

Nzvimbo iyi inoratidza kuti inzvimbo irimudhorobha. Panemabhazi pane motokari uye panemiti yakawanda zvikuru. Imwe yemiti iyi mijakaranda irikutodonhedza maruva ayo epepoo. Uyezve panematsvina akaunganidzwa kuratidza kuti panorasirwa tsvina.

Chivezwa chakanaka kwazvo chinonzi wadhirobi, chivezwa ichi chine ruvara rwakasvukirira. Chivezwa ichi chakanaka zvikuru chinoratidza kuti pamwe chirikutengeswa. Chivezwa ichi chinoratidza kuti chinogona kuita mari yakawanda zvikuru pakutengswa nokuti chakanaka zvikuru. Padivi pacho panoonekwa gedhe rakasvuka.

Michero yemibhanana inoonekwa yakawanda zvikuru. Michero iyi inoratidza kuti michero yakura asi haisi kuonekwa zvayo mabhanana acho asi michero yakura.

Tinoona zvinhu zviri kutengeswa zvakasiyana-siyana zvinoti mbatya nezvimwewo zvakadaro-daro. Iri ndiro ratinoti bhero. Tinoonawo zvekare mishonga iri mumabhotoro yakasiyanana siyana inoratidza kuti mishonga yatinoti ndeyechibhoyi.

Ava vanhu vanotamba tsiva vari kuratidza kuti vakamiririra Zimbabwe, vanhu ava vanoratidza kuti vawana menduru uye zvipfeko zvevanhu ava vanotamba tsiva zvichena vanhu ava vanosanganisa vasikana vana vadiki nevanhu vakuru.

Nzvimbo inoratidza kuti inzvimbo iri mudhorobha. Ndirikuona migwagwa mikuru kwazvo. Motokari zhinji dziri kufamba mumugwagwa. Vamwewo ndivo vanhu vari kungofambawo zvavo. Motokariwo dzimwe dzakamirawo zvadzo dzichiratidza kuti hadzina kwadziri kuenda.

Iyi inzvimbo inoratidza kuti inzvimbo iri pakati peguta guru reHarare. Vanhu vari kuzvifambira hazvo. Pane ari kufamba akabereka mwana wake. Vamwe vakatakura mabhegi avo. Uyezve pane munhu ari kutengesa zvinhu zvakafanana nemabhuku nezvimwe zvakadaro. Miti mikuru iri kuonekwa uye pane zvivakwa zvakaita nhurikidzanwa.

Uku kumusha kumaruzevha panechimbuzi uye imba yokugezera. Chimbuzi kune chinopindwa nevarume koti chevakadzi. Zvimwechetezvo nepekugezera kwevarume uye kwevakadzi. Pane miti yakawanda zvikuru, miti inoratidza kuti yakakura.

Nzvimbo inoratidza kuti inzvimbo inogara vanhu vasina mari yakawanda, uye inzvimbo inoratidza kuti inzvimbo ichangovakwa nekuti nzvimbo iyi haina migwagwa yakanyatsogadzirwawo zvakanaka semigwagwa yemudhorobha.

Miti yakawanda zvikuru uye yakakura zvikuru. Pasi zasi pemiti apa pane mhuka dzesango dzakarara zvadzo. Mhuka idzi dzinoita kunge mhembwe, uyezve kumberi kwemhembwe idzi kune tsangadzi yakanyatso kusvibira kuratidza kuti irikuwana mvura yakakwana.

Mugwagwa mukuru kwazvo unoratidza kuti mugwagwa uri mudhorobha nekuda kwekuvakwa kwawakaita. Tinoonawo zvekare miti mikuru kwazvo inoratidza kuti miti yava nemakore. Miti iyi inoratidza kuti miti ine mashizha akanaka zvikuru.

Nzvimbo yekutengesera . Panoratidza kuti parikutengeswa zvinhu zvakasiyana- siyana. Zvinosanganisira zvekunwira -nwirwa uye zvekudyira -dyira. Pane vanhu vakagara varikuratidza kuti ndivo varikutengesa zvinhu izvi. Uye pane wo vanhu vakamira varikuratidza kuti vanhu vari kuyenda kwavari kuyenda. Pane motokari irikuoneka kuratidza kuti motokari iri kuzvifambira zvayo.

Iri iruva rakatumbuka kubva paruva. Ruva iri rakatsvuka uye ruva iri rinofadza kutarisa. Rine mashizhawo akasvibira kuratidza kuti riri kuchengetedzwa zvakanaka. Pasi peruva iri pane matombo madiki nehuswa hwakasvibira kuratidza kuti hwaa kuoma.

Masora akasiyana-siyana akawanda zvikuru anoratidza kuti ari panogara pakajenga mvura. Masora aya akasvibira zvikuru uye pazasi pemasora aya panoratidza kuti pane tengi rinofamba nemvura. Masora aya zvekare akakomberedzwa neakaoma zvawo.